Denche kay xaalis ak labale xay xaalis. Ak léggée xay xaalis mooy jitifam am bindé yu weex yu ñuul.

Ay xele góoru ak jégeen ak mag te xele bu ndaw. Ganaaw ay garab ay sayng ay xele yu jegar yuy feci aada ak cosaan.

Dawalekaay buñu yu daw ci kaw yoon bi taxal nitaali ay kërr yu weex garab ay dawalekay yeneen ci ganaaw.